Polisi ɖee nye esi. Elolo ŋutɔ eye woɖo kuku eye awu si wodo ɖe awua dzia yiƒe abɔta Ghanaflaga sue aɖe li. Wole kaƒomɔ ɖe asi tɔ ɖe amehawo ƒe axa dzi eye ŋu aɖe hã le yiƒe axa dzi.

Gli aɖewoe nye esi. Wota nutata vovovowo ɖe edzi. Nutatawo nyakpɔkpɔm ŋutɔ. Nutata ɖewoa, wo, wosa nu kpui ɖe ali, ke ɖewo do awu ŋlaya eye wowɔ ɖa eye wodo asi eve ɖe yame

Ameha gbogbo aɖewo le kposɔ dzi eye ɖewo nɔ anyi ve eve eye ɖewo ya la, ɖeko wo kplɔ kposɔ ɖo eye wo dometɔ geɖe lé antsrɔe ɖe asi ye woyina go do ƒe ame siwo ƒoƒu ɖe owƒe ŋgɔ.